Daldalaa fi gabaa yeroo jennu daldalaa jechuunni nama ta'e yookiin namooni wantoota meeshaalee nuti bitaachu barbanuu yookiin wantoota gabaaf olaan kan nutti gurguraan jechuudha. Gabaa jechuun garuu bakka itti maashaalee sana demnee bitanuu yookiin gurguraannu jechuudha.

Biqiltoota jechuun kanneen akka bineeldota, bineensota ta'anii kan jiraatanii, uumamanii uumama irraa qaban jechuudha. Garuu kanneen namas fayyadan jechuudha. Namootas kan fayyadan biqiloota jechuu dandeenya.

Geejjibaafi konkolaataawwan yeroo jedhuu; geejjiba jechuun deemsa nutti magaala tokko irraa garaa magaala biratti ykn naannoo tokko irraa garaa naannoo tokkotti ittin taasisnu jechuudha. Konkolaataawwan gaafa jennu garuu, Kan nutti ittin imallu ykn Kan nutti ittin geejjibuuf isaanitti fayyadaamnu jechuudha.

Geejjiba fi konkolaataawwan isa jedhuufi, geejjiba jechuun deemsa yookiin imala nuti magaalaa tokkorraa qabnee gara magaalaa biraatti taasifnu geejjiba jedhama jechuudha. Konkolaataawwan kan nuyi jennu garuu kan ittiin imallu yookiin kan ittiin geejjibnu, geejjiba sana gaggeessuuf nu fayyada jechuudha.

Kopheewwan yeroo jennu haala salphaatiin ibsuuf jecha akkuma nafa keenyaaf uffata uffatnee of dhoksinee deemnu kan miilla keenyaaf fayyadamnu jechuudha. Miilla keenyaaf fayyadamnee ittiin deemnu ta'uu danda'a, bareedinaaf ta'uu danda'a waan akkasiin fayyadamnu kophee jechuun ni danda'ama.

Oomishaalee suuparmaarketii yeroo jennu meeshaalee nuti iddoo suuparmaarketii yookiin immoo dukkaana suuparmaarketii kana keessatti argannu jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata nyaatamu ta'uu danda'a, saamunaa ta'uu danda'a warreen akkasii jechuudha.

Oomishaalee suuparmarkeetii yeroo jennuu meeshaalee nutii bakka sanatti yookin immoo suparmarkeetii keessatti argannuu jechuudha. Fakkeenyaf meeshaalee waan nyaataaf ta'uu danda'uu, wantota akka bishaan dhugaatif ta'uu danda'u, warreen akkasii meeshaalee suuparmarkeetii jedhamu.

Muuziqaa yeroo jennuu walaloo mataasaa danda'e kan qabaatee fi walaloon sunimmoo yeedaloo mataasaa danda'e kan qabaatee ta'ee osoo jiruu meeshaalee muuziqaatiin faayamee, qindaa'ee kan dhaggeeffattootaaf bira ga'uu jechuudha. Inni kun muuziqaa jedhanii ibsamuun ni danda'ama.

Beeksisaa jechuun; dhaabbanni dhunfa yookiin dhaabbata motummaa Kan ta'e dhimmaa hojiifi hojeetafi hojeechisaa Wal qunnamsisuuf jecha kan itti faayadamnu beeksisa jedhama jechuudha. Beeksisni kun immoo bakka itti beeksisni sun kaawamu yookiin taasifamu jira jechuudha.

Ogummaa fi Aadaa yeroo jennu, ogummaa jechuun fakkeenyaaf wanta tokko suphuu ta'uu ni danda’a. Yeroo aadaa jennu garuu hawaasni tokkoo yookiin sabni tokko kan ittiin eenyummaa isaa ibsatu jechuudha.

Barumsa jechuunii wanti tokko waa'ee wanta tokkoorratti xiyyeeffatee kan beekumsi wayii irraa kennamuu jechuudha yookin kan beekumsi irraa argamu jechuudha. Barumsa jechuun mana barnootaa keessatti kan barattootaf kennamee beekumsa irraa argatanii jechuudha. Akka kanaan ibsama.

Hooggantoota beekamoo yeroo jennuu dhimma geggeessummaatiin walqabatanii biyya kan geggeessan ta'uu danda'aa qaama dhaabbata gurguddaa kan geggeessan ta'uu danda'aa. Fakkeenyaaf Donaaldi Tiraampiin fudhachuu dandeenyaa. Hoogganaa beekamaadhaa jechuudha.

Gi'oogiraafii jechuun saayinsii mataa isaa danda'e ta'ee waa'ee lafaa kan qo'atu jechuudha. Seenaan garuu waa'ee hawaasa yookiin waa'ee wanta tokkoo seenaa isaarraa ka'ee kan qo'atu jechuudha.

Bineensota manaa fi alaa yeroo jennu, bineensota manaa yeroo jennu fakkeenyaaf saree ta'uu danda'aa yokin immoo jabbiifaa ta'uu danda'aa jechuudha. Bineensota alaa yeroo jennu garuu warreen akka waraabessaa ta'uu danda'aa, warreen akka qeerransaafaa ta'uu danda'aa. Isaan bineensota alaa jedhamuu jechuudha.

Oomishaalee suuparmarkeetii yeroo jennuu meeshaalee nutii itti fayyadamnu yokanimmoo kan suparmarkeetii keessatti isaan argannu jechuudha. Warreen kana gabaabsinee oomishaalee suuparmarkeetii jennee fudhachuun nii danda'amaa jechuudha.

Nyaata yeroo jennu nyaata gosa baayeetu jira, kana keessaa immoo nyaata fakkeenyaaf nyaata namaaf fayyadu, nyaata aadaa Oromoo keessaa Cuumboo fudhannee ilaaluu dandeenya inni kun nyaata tahee Kan ummatni oromoo itti fayyadamu jechuudha ganamumaa qabee.

Dhugaatiiwwan yeroo jennuu, dhalli namaa yookaan warreen kaanis. Dhugaatiiwwan gosa hedduutu jiru. Fakkeenyaaf dhala namaa dhugaatiin yoo fudhannee bishaan jechuu dandeenya. Bishaan dhugaatiiwwan keessaa gosa tokko, kan dhuguudhaaf yookiin immoo dheebuu bahuuf kan dhugnuu jechuudha.

Ji'ograafii fi seenaa. Ji'ograafii jechuun sayinsii waa'ee lafaa fi lafaa qofa qayabatuu jechuudha. Waa'ee lafaa qoratuu jechuudha. Seenaa yeroo jennu garuu faakkeenyaaf seenaa hawaasa tokko ta'u danda'a. Waa'ee seenaa isaanni, aadaa isaanni, duudhaa isaanni jechuudha.

Amantaa jechuuni; namni tokko ykn namni dhuunfaan tokko jechuudha wanta ta'e tokko naaf ta'a, na gargaraa, na baasaa jedhee Kan inni itti amanaatee jiraatu jechuudha.

Ogummaa fi aadaa yeroo jennu ogummaa jechun fakkeenyafi namni tokko meeshaalee elektirooniksii dogoggoraman nuu sirreessuu ta'uu danda'a yookin immoo nama gorsuutiin bifa kanaatiin ogummaa jenna. Aadaa jechuun garuu sabni tokko yokin immoo hawaasni tokko eenyummaa isaa kan inni ittiin ibsatuu jechuudha.

Maashinoota yeroo jennuu, keessattuu yeroo kana, bara ammayyaa amma nuti jiraachaa jirru keessa bara ammayyummaa kana keessaa , maashinoota uumamanii itti fayyadamanii fakkeenyaaf maashinii rifeensa ittiin sirreeffannuta' uu danda'a, maashinii ittiin buna tuman ta'uu danda'a. Warreen Kun walumaa galatti maashinoota jennee ibsuu dandeenya.

Meeshaalee mannaa yeroo jennu waantoota dhali nama mana keeessatti itti faayadamni jechuudha. Faakkeenyaaf meeshaalee qaruuraa ta'u danda'a yookiin immoo meeshaalee nuuy ittin nyaata bipcheefanuu ta'u danda'a. Walumagaalatti dhali nama mana isaa keessatti kan itti faayadamuu jechuudha.

Meeshaalee manaa gaafa jennuu, fakkeenyaaf kanneen akka meeshaa irratti miiccannu ta'uu danda'a, kanneen akka meeshaa irratti bilcheeffannuu ta'uu danda'a walumaa galatti Meeshaalee manaa kan nuti jennu waantota nuti fayyadamnuu jechuudha mana keessatti

Rifeensa yeroo jennuu rifeensi dhiiraafis dubaraafisii ganamuma yeroo dhalannu karaa waaqaatiin kan namaaf kennamee jechuudha. Namni kamiyyuu dhiiras ta'e dubara kan kennamu inni kun rifeensaa jechuudha. Ganamuma waaqni gaafa nama uume kan namaa kennu.

Bineensota manaa fi bineensota alaa yammuu jennuu; bineensota manaa kan jennuu kanneen bineensa ta'anii nu wajjiin jiraatan. Fakkeenyaaf saree fudhachuu dandeenya yookiin immoo Harree fi Adurree fudhachuu dandeenya. Bineensota alaa gaaafa jennu garuu warreen bineensa ta'anii ala bosona keessa jiraataniidha. Fakkeenyaaf warreen akka Waraabessaa fa'aa jechuu dha.

Qonna jechuun oomisha oomishamu jechuudha. Qotee bulaan tokko kan inni oomishu fakkeenyaaf kuduraalee fi muduraalee oomishuu ta'uu danda'a, bineeldota manaa horii horsiisuu ta'uu danda'a. Kana jechuun qonna waanta ta'e oomishamu jechuudha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan yeroo jedhu, kitaabota jechuun kitaaba fakkeenyaaf seenaa barreeffame ta'uu danda'a, kan barreeffamaan qophaa'e jechuudha. Matseetii yeroo jennu immoo matseetii jechuudhaa fi gaazexaawwan yeroo jennu garuu gaazexaawwan dhimma siyaasaa ta'uu danda'a, odeeffannoo argannu jechuudha.

Seera kabachiisaa yeroo jennuu hawaasa keessatti ta'uu nii danda'aa bakka seeraa bu'ee yokiin immoo uummata gidduu galuudhaan bakka itti namoonni waldhabanittii seera fayyadamuudhaan waa'ee seera sanaa kan kabachiisuu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee yeroo jennu oomishamanii qotee bulaatiin oomishamanii kan nyaataaf oolanidhaa jechuudha. Warreen kunimmoo edda oomishamanii booddee kuduraaleef muduraaleen kun kan gabaaf dhiyaatanii uummanni itti fayyadamu jechuudha.

Hojii yeroo jennuu kan nama dhuunfaa yokin immoo baay'inaatiinis hojjetamuu danda'a garuu wanta tokko sirreessuu ta'uu danda'a, waa'ee wanta tokkoo hojjechuu ta'uu danda'aa, hojii barsiisuu ta'uu danda'aa yokin immoo hojii waajjiraalee keessatti hojjetamullee ta'uu danda'aa jechuudha.

Kuduraaleefi muduraalee yeroo jennuu; oomishamee ergaa oomishaamen boodee fakkeenyaaf warreen nyaataaf oolan jechuudha. goomana jechuu ni dandeenyaa, Wantoota akkasi wantoota oomishamani boodee itti faayyadamnuu waareen kana kuduraaleefi muduraalee jechuu ni danda'ama.

Qoricha aadaa yeroo jennu qoricha ammayyaa irraatii adda ta'ee, namoonni umuruun isaanii xixiqqoo ol deeme yookiin dullooman kan isaan qopheessan, namoonni immoo dhukkuba garaa garaatiifi kan itti fayyadamanii jechuudha. Isa kana akka kanaan ibsuun ni danda'ama.

Qonnaa jechuun gocha lafa misoomsuu, fakkeenyaaf kanneen akka horii horsiisuu ta'uu danda'aa yookiin Biqiloota oomishuu ta'uu danda'aa, warreen akkasiidha jechuu dha qonna jechuun.

Oduu duri yeroo jennu; fakkeenyaaf waa'ee nama beekkama ta'u danda'aa, yookin waa'ee dhaabbata ta'u danda'aa, yookin waa'ee biyya ta'u danda'aa, bifa baarreeffamatin qindoome duraa duuba qabaate waa'ee wanta saana kan ibsuu jechuudha. Dhimmaa sana irraa xiyyeeffaate waa'ee dhimma Sanaa Kan ibsuu bifa barreeffamatin Kan oduutin Kan odeessamuu jechuudha.

Amantaa yeroo jennuu amantaa jechuun namni tokkoo wanta tokkorratti amanee naaf ta'a jedhee kan inni ittiin jiraatuu jechuudha. Isa kana haala kanaatiin ibsuun ni danda'ama amantaa jennee jechuudha. Kan namni tokko itti amanee dhimma tokko bor na baasa akkas naaf godha jedhee itti amanee jiraatu jechuudha.

Daldalaa fi gabaa isa jedhuufi daldalaa jechuuni namaa meeshaalee nama biituu barbaadutti gurguruu jechuudha. Gabaa yeroo jennu garuu bakka itti meeshaaleen sun gurguramanii fi bitaman. Bakka itti wanta sana barbaannu argannuu jechuudha.

Siyaasa jechuunii sirna bulchiinsa naannoo tokkoorratti kan hundaa'e yeroo ta'u keessattuu qaamolee walfalmii waliin gidduutti wal geggeessanii jechuudha.

Ogummaa fi aadaa yeroo jennuu, ogummaa jechuun hojii wayii kalaquu malaa yookiin waanta ta'e tokko , aadaa gaafa jennu garuu sabni tokko eenyummaa isaa yookiin maalummaa isaa kan ittiin ibsatu, ittiin argisiifatuu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo yeroo jennuu Tajaajila bu'uuraa warreen nuti jennu fakkeenyaf kanneen akka daandii ta'uu danda'a, kan uummanni tokko barbaachisoo ta'anii jechuudha. Garuu gurgurtaa qinxaaboo gaafa jennu kan gurgurtaa qinxaaboo wajjin walqabatudha jechuudha.

Faashinii yeroo jennuu faashinii jechuun bifa garaa garaatiin ibsuu dandeenya. Fakkeenyaf uffata fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Uffata duraa tokkorra uffanni haaromee yookin bifa ammayyummaatiin yoo deebi'ee dhufe faashiniidha jennee haala kanaatiin fudhachuu nii dandeenyaa jechuudha.

Faaya jechuun bareedina yookiin miidhagina isa nuti jennuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko faayameera yookiin miidhageera gaafa jennu, fakkeenyaaf uffata aadaasaatiin ta'uu danda'a, yeroo akkasii warreen akka kanaa faayameera jennee ibsuu dandeenya jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa yeroo jennuu warreen barbaachisoo ta'anii mootummaanii uummataaf kan inni dhiyeessuu jechuudha. Fakkeenyaf daandii sirreessu ta'uu danda'aa, buufataalee fayyaa ijaaruu ta'uu danda'aa yeroo kana jennu maal jechuudhaa buufanni kun ijaaramee warreen barbaachisoo ta'an kan uummanni itti fayyadamu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee yoo jennu qotee bulaaf oomishamee namootaf immoo kan ooludha. Fakkeenyaaf kanneen akka maangoo, qullubbii adii, qullubbii diima, raafuu fi kan kana fakkaatan kuduraalee fi muduraalee jechuu dandeenya.

Geejiba turizimii fi immigireeshinii yeroo jennu, geejiba jechuun deemsa nuti magaala tokkoo gara magaalaa biraatti yookiin naannoo tokko irraa naannoo biraatti taasisudha. Turizimii yeroo jennu garuu dhimma aadaa fi yookiin dhimma waanta tokko ibsu aadaa naannoo tokkoo ibsu ta'uu danda'a, immigireeshinii garuu godaansa irratti xiyyeeffata.

Barumsa jechuun kan mana barumsaa keessatti barattootaaf kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee Seenaa barsiisuu ta'uu danda'aa, yookiin immoo waa'ee jireenyaa barsiisuu ta'uu danda'a. Wanti beekumsi irraa argamu tokkoo barumsa jedhama.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun kannen qonnan bulattinnoomishaam yookiin immoo totolfamaanidha jechuudha. Kana jechuun qottee bulaan tokko wantootni lafaa irratti oomishee oomishaa isaa immoo namoota dhaqabsisuu kuduraalee fi muduraalee jedhamuu jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa yeroo jennuu waantota nutii miidhagina keenya yookin miidhagina sana bareechuf itti fayyadamnuu jechuudha. Fakkeenyaaf dubartoota yoo fudhannee dibata isaan fayyadaman meeshaalee miidhaginasaanii bareechuu keessaa tokko waan ta'eef fayyadamuu dandeenya.

Biqiltuun orgaanizimii lubbuu qabu yoo ta'u, akkaataa adda addaatiin orgaanizimii yookiis seelii hedduu kan qabu yoo ta'u, akkanaan ibsuu dandeenya. Biqiltoota gosa hedduutu jiru jechuudha warreen sana fakkeenya fudhachuu in dandeenya.

Aasxaa jechuun waan ta'ee yookiin fakkii argisiisuu hin dandeenye tokko yaada kennuu fi kan nuti itti fayyadamnu kun aasxaa jedhamee ibsama.

Kopheewwan yeroo jennu waantota nutii miilla keenyatti fayyadamnuu jechuudha. Kophee nu keewwannee miila keenyarratti fayyadamnu jechuudha. Warreen kun kopheewwan jedhamuu jechuudha. Kopheewwan gosa garaa garaa jiraachuu danda'uu. Garuu kan nuti miila keenyaf fayyadamnuu jechuudha.

Daldalaa fi gabaa yeroo jennu, daldala jechuuni waantota nutii meeshaa tokko bituu fi meeshaa tokkommoo gurguruutin adda jijjiirru jechuudha. Gabaa yeroo jennu garuu bakka itti meeshaaleen namoonni walitti bitani walirraa bitanii fi walirraa itti gurgurani jechuudha.

Dhugaa dubbachuuf taanaan addunyaa kanarraa dhugaatii gosa baay'eetu jiru jechuudha. Kan dhalli namaa itti fayyadaman, warreen nama macheessan ta'uu danda'u, warreen nama hin macheessine ta'uu danda'u gosoota baay'eetu jira jechuudha. Kanneen keessaa warreen akka dhugaatii suusiifaa fudhannee ilaaluun ni danda'ama jechuudha warreen nama hin macheessine.

Geejjiba jechuun deemsa naannoo tokkorraatii gara naannoo biraatti taasisnu ta'uu ni danda'a jechuudha. Turizimii yeroo jennu garuu dhaabbatni ta'e of danda'ee dhaabbatee waa'ee naannoo sanaa kan ibsu jechuudha. Immigireeshinii gaafa jennu garuu uummatni tokko iddoo tokkoo ka'ee iddoo tokko ga'uuf kan ajajani jechuudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa isa jedhuufi, manneen dhugaatii yeroo jennu bakka itti dhugaatiif warreen oolan fayyadamnu jechuudha. Manneen nyaataa yeroo jennu garuu bakka nyaatni itti argamu, nyaatni qofti itti argamu kan nyaataaf oolanii itti fayyadamnu jechuudha.

Muuziqaa yeroo jennu walaloo mataasaa kan qabaatee fi walaloon sun immoo yeedaloo mataasaa danda'e kan qabaate, meeshaalee muuziqaatiin qindoomee kan dhaggeeffattoota bira gahu isa kana muuziqaa jennee ibsuu ni dandeenya.

Daldalaa fi Gabaa yeroo jennu daldalaa jechuun nama dhuunfaa ta'uu danda’a, waa'ee meeshaalee tokko kan gurguru jechuudha. Meeshaalee ta'uu danda’a kan gurguru jechuudha. Gabaa yeroo jennu garuu bakka itti meeshaaleen namni bituu fi gurguru, wal jijjiiru jechuudha.

Ogummaa fi aadaa yeroo jennu, ogummaa jechuunii waayee wanta tokko sirreessuu, wanta dogoggora ta'e tokko sirreessuu ta'uu danda'a (meeshaalee elektirooniksii fakkeenya fudhachuu ni dandeenya). Aadaa yeroo jennu garuu hawaasni tokko (sabni tokko) eenyummaa isaa kan inni ittiin ibsatu jechuu dha.

Hojii yeroo jennuu, fakkeenyaaf barsiisuu ta'uu danda'a yookiin immoo lafa qotanii oomisha oomishuu ta'uu danda'a. sanas ta'e kana wanta tokko hojjetanii bu'aa isa irraa argamu isa kana hojii jennee ibsuu dandeenya jechuudha.

Meeshaalee mana kessaa yeroo jennuu wantoota nuti dhalli namaa taanee mana keenya keessatti itti fayyadamnuu jechuu dha. Wantoota nuti mana keessatti fayyadamnu fakkeenyaaf meeshaalee ittiin nyaata bilcheeffannu ta'uu danda'a. Warreen akkas akkasii gabaabsinee meeshaalee manaa jenna.

Barumsa jechuun kanneen mana barnootaa keessatti barttootaaf kennamu jechuu dha. Barumsa kana jechuun waa'ee wanta tokkoo fakkeenyaaf waa'ee aadaa tokkoo yookiin immoo waa'ee Seenaa beekumsa barttootaaf kennamu barumsa jennee ibsina.

Alaabaa fi aasxaa. Alaabaa jechuun mootummaaa biyya tokkoo uummanni tokko mootummaa isaa dhabbatee eenyummaa isaa kan ibasatu jechuu dha. Aasxaa yeroo jennu garuu dhaabbanni garaa garaa isaan kan itti fayyadaman fakkii ta'ee kan ergaa dabarsuuf jechuu dha.

Oduu jechuun, dhimma ta'e irratti xiyyeeffatee kan hojjetu fakkeenyaaf waa'ee mana barnootaa yoo fudhannee, waa'ee mana barnootaa sana bu'uureffatee waa'ee mana barnootaa sana duraa duuba isaa adda baasee kan nutti himee bifa oduutiin qindaa'e oduu jennee dubbisu ni dandeenya jechuudha.

Hojii yeroo jennu waanta ta'e kan nuti hojjennu jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaa yoo fudhanne, barsiisaan yeroo deemee barattoota isaa barsiisutti yookiin mana barnootaa yookiin karaa idilees ta'u al idilee garuu waanti inni sun godhu suni waa'ee barumsa sanaa yeroo barsiisu hojiidha jedhama.

Meeshaaleen manaa fi Meeshaaleen waajjiraalee garaa garummaa guddaa qabu jechuu dha. Meeshaalee manaa gaafa jennu, kan irratti nyaata bilcheeffannu ta'uu danda'a, warreen akkasii jechuu dha. Meeshaalee waajjiraalee gaafa jennu garuu, fakkeenyaaf warreen akka kompiyuutaraa fa'a jennee ibsuu dandeenya jechuu dha.

Alaabaa fi aasxaa isa jedhuuf alaabaa jechuuni mootummaan biyya tokkoo mootummaan of danda'ee dhaabbate tokkoo kan ittiin eenyummaa biyya sanaa ibsatu jechuudha. Aasxaa yeroo jennu garuu dhaabbatoonni kan isaan bifa fakkiitiin itti fayyadaman jechuudha.

Amantaa jechuun namni tokko qaama ta'etti yookiin wanta ta'etti kan inni amanee fudhatee ittiin jiraatu jechuudha. Wanti ta'e amanee kun na baasa akkas ta'a jedhee itti amanee wanta tokkotti amanee kan inni jiraatu jechuudha.

Hawaasaa fi maatii isa jedhuufi, hawaasa jechuun ummanni tokko walitti firoomee kan naannoo tokko jiraatu jennee ibsuun ni danda'ama jechuu dha. Maatii yeroo jennu garuu abbaa dabalatee, haadha dabalatee, ijoollee isaanii dabalatee haala kanaatiin immoo warra maatii ta'anii waliin jiraatan jechuun ni danda'ama.

Kopheewwan yeroo jennu fakkeenyaaf warreen akka uffataa qullaa keenya dhoksachuuf itti fayyadamnu jechuudha. Kopheewwan yeroo jennummoo baay'inaan haa mul'atuyyuu malee keenyaaf kan fayyadamnu jechuudha, miilla keenya ittiin dhokfachuuf fi ittii deemuuf jechuudha.

Rifeensa yeroo jennu fakkeenya gabaabaatiin ibsuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf dhalli namaa dhiiras yoo ta'e, dubaras yeroo arginu rifeensa qaba jechuudha. Rifeensi kun garuu uumamumaan kan kennameefii jechuudha, dhiiraafis ta'uu danda'a dubaraafis jechuudha, kanaan ibsuun ni danda'ama jechuudha.

Oomishaalee suuparmarkeetii yeroo jennuu oomishaalee yokiin immoo meeshaawwan suuparmarkeetii keessatti argannu jechuudha. Fakkeenyaf meeshaalee nyaataaf ta'an oolan ta'uu danda'aa, meeshaalee dhugaatiif oolan ta'uu danda'aa, kan nuti achi deemnee suuparmarkeetii keessatti argannuu jechuudha.

Barumsa jechuun mana barumsaa kan mootummaati ta'uu danda'a, mana barnootaa miti mootummaa ta'uu danda'a, waa'ee waanta tokkoo, waa'ee waanta namni hin beekne tokkoo akka beekuu fi akka beekumsa irraa argatuuf kan barsiifamu jechuudha. Adeemsi sun barumsa jennee ibsuun ni danda'ama jechuudha.

Hoggantoota beekamoo yeroo jedhu hoggantoota dhaabbilee gurguddoo gaggeessan yookinimmoi hoggantoota ciccimoo bebbeekamoo warreen biyya gaggeessanillee akka kanan ibsuu ni dandeenya jechuudha fakkeenyaafi hoogganaa biyya kanaa Abiyyi ahmed jechudha.

Siyaasa yeroo jennu yaadaan yookiin xiinsammuutiin keessattuu hoggantootni yookiin gaggeessitoonni biyyaa warreen ta'ani dhimma hawaasa sanaa irratti marii'achuu ta'uu danda'a. Dhimma hawaasa isaa gaggeessanii marii'achuu ta'uu danda'a. Waa'ee haala jireenyaa ta'uu danda'a, waan qaban haasaa marii'atamu jechuudha.

Meeshaalee manaa kan nuti jennu meeshaalee nuti mana keessatti itti fayyadamnuu jechuudha. Fakkeenyaaf qaruura bishaanii fayyadamnu ta'uu danda'a, meeshaalee nyaataaf fayyadamnu ta'uu danda'a warreen akkasii guutummaatti meeshaalee mana keessatti argaman jechuudha.

Gidduu gala bashannanaa yeroo jennuu idddoowwan yookiin bakkawwan hedduutu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf giddu gala bashannanaa keessaa naannoo wantoonni namatti tolan yookiin nama bo'aarsan itti argaman deemnee kan itti bashannannu jechuu dha.

Barumsa yeroo jennuu, barumsa jechuun kan mana barnootaa keessatti kennamuu jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisotaa fi barattoota gidduutti waanta ta'u, barattootaafis kennamee kan barattoonni sun beekumsa irraa argatanii jechuudha. Inni Kun akka kanaatti ibsamaa jechuudha.

Daldalaa fi gabaa isa jedhuufii, daldalaa jechuun nama meeshaalee gurguru ta'uu nii danda'a jechuu dha. Meeshota nama gurguru jechuu dha. Gabaa yeroo jennu garuu bakka itti meeshaaleen walirraa bitamanii fi walitti gurguraman jechuu dha.

Muuziqaa kan nuti jennuu barreeffamni tokko barreeffamee yeedaloo qabaatee, walaloon tokko yeedaloo qabaatee meeshaalee muuziqaatiin dabaalamee kan nuuf qindeeffamee dhaggeeffannuun muuziqaa jennaa jechuudha.

Meeshaalee barreeffamaa yeroo jennuu, Meeshaalee barreeffamaaf oolan nu fayyadan nuti, nuti itti fayyadamnuu jechuudha. Waantota barreeffamaaf oolaniif nuti itti fayyadamnuu jechuudha. Fakkeenyaaf waraqata ta'uu danda'a, kobbeewwan nuti waan sana barreessuuf ta'an ta'uu danda'a,

Meeshaalee manaa fi meeshaalee waajjiraalee isa jedhu bifa gabaabinaatiin ibsuuf, meeshaalee manaa yeroo jennu wantoota mana jireenyaa keessatti itti fayyadamnu jechuu dha. Meeshaalee waajjiraalee yeroo jennu garuu warreen akka kompiitaraa faa ta'uu danda'u; mana keessatti osoo hin taane, bakka waajjiraatti kan isaanittii fayyadamnu jechuu dha.

Kitaabota yeroo jennuu wantoota nuti harkatti fayyadamnu, wantoota barreeffaman mul'atan fayyadamnee harkaan dubbifnu jechuu dha. Matseetii jechuun immoo warreen barreeffaman kan argamaniidha. Gaazexaawwan yammuu jennu garuu fakkeenyaaf yammuu barannuu waa'ee dhimma tokkoo ta'uu danda'a kan nuti barannu.

Arkiteekcharii jechuun maandisiitiin waayeen dhimma ijaarsa tokkoo kan inni ittiin bocamu jechuudha. Ijaarsa gaafa jennu garuu wanti bocame sun gamoo ta'uu danda'a kan akkasiin ijaaramu sun.

Biqiltoota yeroo jennu biqiltoota gosa hedduutu jiru. Biqiltoota uumamaan uumamanii sanyiin isaa immoo kan nyaataaf oolan ni jiraatu. Biqiltoonni kun hawaasaaf faayidaa guddaa qabu.

Kuduraalee fi muduraalee yeroo jennu, oomishni oomishamee oomishti oomishame sun immoo qotee bulaatiin erga oomishamee booddee firiin isaa ummanni kan fayyadamu jechuu dha. Warreen nyaataaf oolanii jechuu dha. Warreen akkasii Kuduraalee fi muduraalee jenna.

Ispoortii yeroo jennu kan sochii qaama waliin wal qabatu fakkeenyaaf kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, fiigicha ta'uu danda'a. Wantoota nuti dirree irratti yookiin dirreen ala sochii goonudha.

Faaya yeroo jennu meeshaalee namoonni fayyadaman jechuu dha. Amma fakkeenyaaf, faaya Oromoo yoo furanne uffataan ta'uu danda'a. Warreen akkasii faaya jedhamu jechuu dha. Meeshaalee namoonni ittiin of bareechan.

Geejjibaa fi konkolaataawwan isa jedhuuf, Geejjiba jechuun fakkeenyaaf deemsa nuti biyya Itiyoophiyaa irraa fuudhee gara biyya biraa deemnu ta'uu danda'a jechuu dha. Deemsa sana kan nuyi ittiin deemnu immoo konkolaataawwan jedhama.

Meeshaalee miidhaginaa yeroo jennu fakkeenyaaf kan ittiin miidhaginaa keenya eeggachuudhaaf yookiin immoo miidhagina keenya ittiin tikfachuuf nu gargaaran ta'uu danda’u jechuudha. Fakkeenyaaf dibatawwan nuti fuula keenyaafi rifeensa keenyaaf fayyadamnu ta'uu danda’a jechuudha.

Barumsa jechuun waa'ee wanta tokko fakkeenyaaf waa'ee seenaa, ispoortii, siyaasa fi kan kana fakkaatan nama hin beekne barsiisuu jechuudha.

Uumamaa fi naannoo isa jedhuufi uumamaa yeroo jennu fakkeenyaaf dhagaawwan ta'uu danda'a, gaarota ta'uu danda'a warreen kana uumama jennee ibsuu dandeenya. Naannoo yeroo jennu garuu bakka tokko fakkeenyaaf bakka itti biqilaan tokko argamu. Naannoo sana ibsuun ni danda'ama jechuudha.

Maashinoota yeroo jennu maashinoota keessattuu yeroo ammaa kana, bara kana maashinoota hedduutu jiru. Fakkeenya yoo fudhanne gabaabsineema, maashinii nuti ittiin rifeensa sirreeffannu ta'uu danda'a, maashinii nuti ittiin uffata sirreeffannu ta'uu danda'a warreen kun hundumtuu maashinoota jedhamu jechuudha.